Moto bu am lonkèkaay di tubu ay suuf di ko deffal yenen moto, Moto bi da fè turn boor bu nekk kanam gënnaw, boor bu nekka lè turn.

Kaass bu gudu, am haaal, haaal bungh def nan, fess beh cii kaw, aiiy dohgiti haaal tehgeh cii suff.

Mbaar bu nekk ci buntu tafès bi, mbaar bi nung ko defarè ay gatah am nènti tank ak ay malan yu weeh am fu ngi tadè.

Taagati yaram, kii mungy ameh bal bii, sol daalu yu honhu aandak wekh, sol tubeiyy bu wekh ak mbubu bu njull mu aandak wekh, kah ameh wut bal bii mungeh jeum cii mom.

Booli tamatè lohuti, ci biir bool bi nung fa dugal kuddu bi tubu tamatè. Ay tamatè yu doom nung ci boram yun dug ak yun dugut.

Plassi taareh cii sung mam yii, fu nekon ak nehgg yungh don jeufandehkor, ak khekeh kaii yii yu tubab yii don jeufandehkor.

Behdi bi dem borri temis ai moto nyu gi daw si kawam behdi bi nyehti moto bi jublu penku bi jublu kharfu bu neka mugi tal sa lampi kanam.

Gór ngi mugii tëga sabarr tubay bi tamid mugii tóóg tëga sabarr. Gór gangi opi gemeñ ngi melni koy way takka bopú bi lu bula, barami mung ko taka.

Plaasii tohgeh kaii, rerrre wala ndeki wala aangh, taabal bii mungy am aiiy, plaat bii am, kudu yii am jaameh kaii yunjui lehkeh, aiiy morsoh, aiiy kaass yu gudu.

Ñi ñu ngee waneh sèèn cosaan, kumpo la ñu ngi teyeh ay darapóó, darapóó yi werta, ay jigeen ak ay gór.

Ñii ñungee dawal welu si kaw yoon bi, dem neen si ba ñoom, juroom ben ba juroom ñaar, aye goor ak aye ligeen, niñi ñuul ak tubaab.

Tool bu am aye garab aye garabe terr ak garabe papaya papaya be muge am doom am nase jurum dem ba jurum bene doom.

Sèmènn bu andak yuram, sèmènn bi mungi wërru ci maraj. Sèmènn bi loho KO té, sèmènn bi yurr ngi mungi hawa dangu.

Kaas bu def naan, ab loxo tiye ko, loxo bi mu ngi tiye lu ñuul, kaas bi, mu ngi am lu xoñxu ak lu nétté, am luñ def si biir.

Khibarr bii mungy wohneh GDC, ku topu cii sehn njiit bii dafa dehlor leungem bii, fahrr boku cii NPP.

Gunee yi nyungi tok seen jàngeekaay, nyungi tok nyarr nyarr sop seen dalla. Jigeen mung seen ganaw mungi sol mboba bu bulo tubey bu bulo.

Daraapo bi fa ham lu xonxu si kaw, digg mu am lu weex, ak garab bu werta, mu am lu xonxu si suuf.

Juma bu andak naari palanteer ak benn buntu. Nungi am lu sokola ci sodorr yi. Ci suuf mungi am lu ñuul.

Aye jegain nuge tahaw nugu teyeh doom haleh yee nuge tahaw muyu denek aye maate yunuy jaye jegain muge teye muge rell.

Pichi yangi nëw ju gaye ci kaw garab yi, ny nungi Dal ci garab yi. Ay garab yu tèl leen, garab ya ngi bari nungi am lu honku ak vert.

ka la le ka tek ci kaw palat bu weex bu ndaw nyi teklanteh lekiyi lekiy nyu nhi am lu sokola

Janha bu sol rohbu bu vertah, ameh kalpeh bu wekh, rohbu bii cii kaw baat bii dafa am lu wekh, sol grefaache chocolat, sol...

Moto yi nung ci kaw ci kaw bèdd bu mag bi, Tal senn lampu di daw. Ni jublu harfu no jublu pènku. Moto yu weeh yi ñuul yi am yu nètè.

Muus bu teddu ci bori tap bu am garap, garap bi mungi am lu weex topu topu yu weex. Muus bi mungi am ay radius yu weex ak raddu yu ñuul.

Napukati jeun mungy saandi mbaal bii, mbaal bang cii kaw joohh bii dii waachi cii ndoh bii, ehkati tanki ganaw bii, ndoh bii mungy am aiiy njahh, yii dafa melni huuur la.

Boli sos, sos bu khonkho sos ba go si boll bu wheh am kudu si boram sos bi mugi amm kaneh bu nehteh.

Ñetti tóógu lero benna tóógu bi dafa wèèx benna bi am lu wèèx ak lu ñuul benna bi dafa ñuul mugii am lu wèèx ci bóri tanka yi.

Lekka bu yi defarre foring, yu ko dugate dugate bee fooki dugate, mungi tekkui ci kaw palat denda ak ay pakka, lekka bi dafa am lu nete.

Jën, jëni waas nekka ci biir bool, jën yu bari. Waas ya ngi gës senn gèn yi ci kaw, yi senn boppu yi.

Jurum nyari suble bun take se palate bu weex suble ye nuge hawa neteh melne lu sukola.

Ay haley nungi jàng, nungi hool ay ñataal ny toog sol lu honku, lu bulo, lu weeh.

Taabal bu am weer am ay bindy kay yin teck ci kaw yu weex yin bind bah pareh ak poti diwi kay.

Heebar bi mungi wanè nu nekkun NIA ci njèti nungi wah dèdèt sunnu guy yi rëh yi Ndur Cham.

Ay taggat yaram bu nyu wax, boo xamne so koy def, baal bi sa loxo ngay jal, do jal sa tankk yi, nyetti xale nyu jigeen yi, keneen ki mingi ame baal bi, di loxo di daw, sol lu weex, ak lu nyuul.

Ki mongi tek baal bi si kaw fom teda loxom bi mung ko taka ay murso yu weex mongi sol dala yu xonxu.

been dale koket bu xongo am lo nete loho bi am weeh xongo muko jappo.

Nii gas di defar yooni ndox, nyingi taxaw, di xool yoon bunj gas, warfa nyaw defar pur ndox bi fu muy jaadd di daw.

Ci buntu tefes ngi nit ñi di ñaw nopaleku, ay tóógu ñi ngi wër tabull mugii tegeh ci digibi. Ay garab bi tiir ñing ko wër.

Tooli supamè, ki mungi tè benn supamè ci lohom bi sol mbub mu honku, andak lu weeh ak lu ñuul.

Taagat yaram Senegal nungi daw ball bi, sagg di hool fum wara jarak ball bi, sol mbumu honku, mbumu weeh ak tubeye bu weeh, sol nèmorro juróom naari.

Nèeg bu andak lal am nènt ngegenaay ba ci juróom. Nènt ngegenaay yu nungi weeh, lal bi darap bs ngi weeh, riddo yi nungi ñuul am toogu ci biir nèeg bi.

Chusan mungi sol jaaro nopu yu mag, def malan ci kaw boppu bi malan mu ñuul am ay tupu-tupu yu weeh. Kanam ngi mung ko rëdd ay rëdd-rëdd yu dem bah nènt rëdd ci lèh bu nekk ak ci jabi.

Chosan, chosan njungy feuchi chosani jola, ku neku mungy japu pakah cii lokhom, sol aiiy chayah yu bokul, njee njungy sol chayah yu wekh, chayah yu honhu, def yaramu nen, sol ngensoh yu njull.

Sal am tabal bu guddu def lu wèèx ak lu ñuul, ci kaw taball bi mugii am guttu yu am ndox, pót yu am naan, naan yu saf sukurr.

Palaat bu verta, am ay lekk yu am ay sos ci kaw. Lekk yi demna na ci fuku ak benn, sos yu weeh ci kaw ak yu honku.

Pakah bu tegu se suuf am gabu bu sukola am aye tupu tupu yu weex.

Janxa baa ngi taxaw, si boori tele bi, tiyee ndiggë li sol robbu bu bulo, si kow baa si suuf loxo yu bulo.

yankaba gis solu solu chossan leti bopu bi ay pof pof yu ndaw sol lu bulo ameh waantaay sol chaq bu gudu am lu nete am lu nyool

Guna ganar bu am aye ganar yu bary yu weex borom guna gan se birr delen defal leke de jegain.

Siyoh bu wekh, am ngeubu bu wekh, am dehpu bu wekh, tehgu cii kaw aiiy kaaroh, kaaroh yii kaaroh yu tohju tohju la.

Ay poti diiwpot bu nyenti potla tebunekeu emulak sa morom amna yu am ay ndopu yu mak yu weex busi gina gudu mungi am lu nyool

Si mbedd bu magg bi, moto ba ngi daw, am lu doomtaal, ak lu nyuul, am kees si ganaaw, ay neeg nyu si ganaawam.

Janx ja ngi sol robbu bu gudda, lu verta, lu xonxu, tiye bag si loxom bi, sol koket bu werta, taxaw si ganaaw lu nyuul.

Drapeau bii mungy am lu bleu, cii sa chaamongh, cii digi bi mu am lu nehteh ak lu, ak njehti tombu yu vertah, sa ndeyjorr mu am lu vertue.

Palaati ceeb, ceeb, palaat bi mungi am jaxatu, pomputer, ak batanse, ak rangxe.

Maartoh bu gudu, am tiyeh kaii bu nehteh, am bopu bu njull, bopu bii dem cii kaw dafa am chhat, bu dem cii suff dafa taaju.

Darapóó bu am lu werta, am lu wèèx am lu xonxu ci digi, am bidiw, bidiw bu netteh amat lu wèèx am lu werta .

Nèk bu am lal , lal bu ànda ak ñaari ngegenai am sanke am tóógu, lal bi mugi am malan bu wèèx ngegenai yu wèèx.

Palaas yu nyuy teralee ay gaan, ak neeg yu bari andak saggokaay, saggokaay bu nekk mingi am si kaw fuuy toog, toogekaay bu nyuul, bu la neex ga tedd.

Darapóó bu am lu xonxu ci weti ndayjoor am redd bu ndaw te wèèx, ci Digi mu am ñuul am redd bu ndaw te wèèx am lu xonxu ci weti caaymoy.

Motou yu tahaw motou bu nuul am tanke se ganaw ak motou bu xonxo pehde otu bu nuul neka se boram watt teh pehde tahaw se bore tax bu goudu.